Kino kisolo kyebeeta ekisudde. Kisolo kino kikulira eyo mubibira eyo musonzi eyo... mubibira mu nsozi

Abantu basatu nga kuliku abakazi abakulu babiri nho mwana omughala mulala betwise baafu nga mulimu emere bali kutambula kungira.

Dhinho nsenhenhe, dhibonheka bulungi dhisikiriza okulya. Nsike, dhigwa mumwezi gwa musenhenhe.

Ono mwaana, mwaana mughala atembeya nnhanha asutaime ku lugudho lwakolansi enhanha edhindhi dhiri mu kiseero, mu kiibo.

Bano baana baisomero, bali kwega okutunga ebitambaala ebyokumeeza, ebyokuntebe, aye nhobusanhufu basanhufu ndoghoza. Ndhoghoza basanhukire ali'bakuba ebifanhanhi.

Banho bakyala babiri ghaligho n'omwana, bali ku midhala gyeibwe. Emidhala dhi tundha kapiki, enhahha, obutungulu nhe miyembe.

Eno bendhera ya Uganda erimu langi isatu ekilugavu, ekimyufu ekyakyenvu ne kinonhi ghagati.

Enho kadhenge ya polisi ya Uganda eriku abasirikale aba polisi. Ghabagho nhoghundhi nga agyemereile kumbali, ghabaagho nhomugyasi ogha magye agemye emundhu.

Embuzi dhili kwitale, dhili kuzaana bwedhibuuka, bwedhituuma, bwedhiila munno, bwedhiila mule. Mulimu endhirugavu, mulimu edha bitanga, mulimu n'endheru.

Guno mwaalo. Mwaalo, kuliku n'akaato, n'obuyumba obufanana obubi.

Dhino nte dh'abanankole, dhebeeta ed'ankole. Dhiba namayiga amanene, agekulungulwiile nga bwodhibona awo.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

Omusaadha makanika alitoola omupira kulupanka olwe motoka

Linho isomero, liriku ebibinha kamaala lirinha nekibangilizi ekiyoyote obulungi, kilimu ebimuli nhe miti.

Abaana babiri abaana abeisomero, owundi mulenzi nga abese ne nsawo, owundi mughala, nga agemye gaali nga ali vuga...nga alitambuza kagaali

Omuvubi alisuula akatimba ke, akatimba ke okuvuba ebyenanda olweigulogulo. Owundi agemye enkasi alivuga elyaato.

Obunoni bubiri bulimu ebyeru ne birugavu butyaime kumuti ghaigulu.

Ensozi ne miti kuliku ekibira kyemiti kunsonzi. Kuliku ebibira bye miti kunsozi

Kanho kasozi mbonhaku omwanha eyetise omugugu ogwe kiterekelo nga ghaligho emiti ghambali ne bisaka.

Entamu y'emere eri kuziiko, aye muzira muliro. Batoire mu omuliro, mulimu muuka gwonka. Entamu eli muziiko mwifumbiro.

Luno lusozi luliku ekibuuga, amayumba ga goloofa, mbonawo emiti, enhumba enungi

Buno butebe, butera kuba mu ma woteri, mu ma baala, era babutyamaku bwa bantu ba beeyi.

Omwana ali kwooza katambala ke mu bucket oba mu bensini era nga bwakakamula.

Olugudho olubita mwitale okukulila ensolo dho kwitale nga mulimu emiti, mwabamu nh'ebisaka.

Abaana abeisomero nga balenzi berere, nga mulimu nha baghala, bali soma bitabo byaibwe.

Kano katale, ndhibona agho obuboli, omukazi alikutundha obuboli, enhanhansi, enhanha, emboli, obutungulu, ni wotameloni nebintu ebindhi byebatundha mubutale.

Abaluunzi bali gema ente mu kigo ky'ente. Abaluunzi bali basatu. N'ente dhili isatu.

Dhino nsenene. Balidinazaaku bukyafu. Ensenene dhigwa mumwezi gwa Musenene. Mulimu emyufu n'edha kiragala.

Dhino nsenene, dhagwa mumweezi ogwa Musenene. Mulimu edha kiragala, mulimu emyufu. Dhili kumeeza.

Omukazi omutembeeyi, yetwiise bogoya aye nga eriyo abamuliku einhuma. Omukazi musanhufu, kubwenhi aboneka nga mukazi musanhufu

Enho nhimiro ya madhani ndhibonha amadhanhi mangi mu nhimiro enho nh'ensiko nh'emiti.

Enho ndhovu, nhekisolo ekikasinzeeyo kuba kinhenhe mu nsi yonayona. Mu Yuganda dhiriyo, nhi mu Sawusi afirika dhiriyo, nsolo nhenhe inho.

Entulege diri kwitale. Entulege ndibonawo isatu. Bino bisolo biwanvu n'ebisingayo buwanvu munsi yonayona

Omusaadha ali kwaaya ente. Ente ningi. Edindi di tambulira kumbali edindi ditambulira wagati mu luguudo

Abaana abaghala abeisomero balikwega okusonha ebitambala ebyo ku meeza ne byo kuntebe.

Onho musaadha alinha egaali, ghambali mbonagho abaanha abemereile bamulingirire ghaligho hnabakyaala nhabasadha abandhi abali kina.

Gunho mwalo...mwalo ndhibona amaato agaghelaku, ndhibona omukazi asitwire omwaana no musaadha oghundhi ali mu lyaato.

Abazungu babiri abaniini be nsozi bali waigulu ku, ku lusozi, luliku n'omuzira

Dhinho sapatu badhikola mu bendhera ya Uganda. Sapatu dhino dhirimu elangi dha Uganda emyufu, ekyirugavu ne kya kyenvu.

Eitabi ely'emiyembe emiyembe emikoonha

Dhino mbuzi embuzi dhino dhiri kwiitale dhiri kwayibwa kwiitale.

Abaana balikusindika egaali eriku amaadhi, bali kuva maadhi .....

Bano baana baisomero, bavaire engaito dhaibwe. Aye engaito dhino nkaire badhigula mu muvumba. Ngaito dha kikaire, ne socks nkaire dhebavaire.

Omwana omughala ali kulumuka. Agya ku isomero. Nga musanhufu.

Enho ngira, engira enho eyawulibwagho nhe bibaati ndhighoza bazimbiragho einhuma y'ebibaati ebyo. Ghambali ndhibonhagho omwala, omwala omugubu n'obuyumba obubibubi.

Lunho lusuku lwamatooke ghaligho abasaadha abali kutwika amatooke ku bodaboda basibyeku enkota nh'enkota.

Kino kinoni kya kwitale. Kinoni...kirya emirambo, kirya ebiwuuka, kinoni kya kwitale.

Lino isomero abaana basomera muno era nga ndikubona ebibiina no bunto abaana byebatamu ebikyafu..

Eno enkembo erikutambula, eri kungira ghaligho nhe bikola.

Omwaana omughala alingirile nga bamukuba ekifanhanhi, kumbali ghaligho amandha amalenge. Ghale eitale ghaligho abaami no mwaana omulenzi n' enkota y' eitooke nhe ndhagala.

Banho basaadha, basaadha babili. Bali mu lyaato, bagemye enkasi dhaibwe. Bali kusaabala nhandha. Bali ku nhandha enhenhe.